Ashibiti ni ka bi voori so zim bini voori so zim maa o ye la liiga bɔɣi bihi ŋuni voori o maa yela liiga piɛlli ka bini zɛɛ piri o bɔɣu ni ka doo zo nbaɣi o ka ye liiga sabinli duu bɛni ka dunoli bɛni ka paɣa so zi o yɛanga ka zaŋ o bɔɣiri n labisi o yɛanga ka ye liiga dini booi boo.